Paɣa n ʒɛya o mini bihi ka bihi maa chɛŋ ti bibiba paɣaba mini dabba n nyɛba bi ʒɛmi tabi dikpuni ka di bɛ soli zuɣu ka bihi maa yɛ liiga kalɛs shab sola jinjɛm jihi shab jinjɛm waɣala ka paɣa maa yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ʒiɛ

Ninsalinima m be n chena soli maa mew di biɛ pam di tamla zoli zuɣu ka chena ka kom be yaɣa yaɣa ka bɛ nyaɣi gaɣa n chena ni bɛ ti toogi kom maa bɛ mini bɛ bihi paɣaba noli n nyɛba bɛ gaɣa maa nyɛla yelo .

Ninsalinima n za kpenŋɔ bɛ mee zaa maa nyɛla fitina m paagi ba ka bɛ gbibi siliba nima n yaɣiri bindirigu deera bihi ni ninkura n gabi taba ka tihi zaya ka yili maa bɛ pa pata dizuɣu bɛ pata maa nyɛla bɛ zaŋla loba n lonloli.

Niriba ayi m be duu bɛ duu maa viɛli pam bɛ maanila binyɛra so mindimi ka so mee piri gulovs ka tumdi tuma ka so jinjiɛm yaaye liiga yaaye bɛ zaŋla bɛ niɛma maa zaŋniŋ loba boɣati nimani.

ninsal nim n ʒɛ kpɛŋŋɔ bi zaa maa mii bi vooti mi naagi bi voorimi ka ʒɛya ka bi zaŋdi binyɛra chɛni ti shɛbi siri di puuni paɣaba mini dabba n gabi taba ka paɣaba maa mini dabba maa ka bi muɣi muɣi bi nuhi ka ka

do' so n-ʒiya o mi ʒiya maa ka maani la binyɛra o maani la kompiuta nima ka zaŋ o binyɛra tamtam teebuli nima zuɣu ka yuui shinkaafa zaŋ zali ka zaŋli tam teebuli zuɣu.

Daani ka niriba be n kohari binyahari bɛ mee nyɛla gbampiɛla noli bɛ bindira maa galisiya pam di sheŋa bela baasiketi puuni ka sheŋa be loba nima puuni leemu nima biɛni.

yili viɛlli n ʒɛya ka di duu maa viɛli pam di Duu maa malila sɛnta teebuli ka bi zaŋ binyɛra tamtam dizuɣu bi kuɣusi maa galisiya pam ka fulaawaasi nim pali duu maa ni di malila laati waɣala waɣala di laati nim maa di zali zali mi ka bi mali

Silimiinsi n zi bi duu paɣasari bihi ata nyɛ ba ka bi zali zali bi tɛɛbuli nima ka zaŋ bini yɛra pa m-pa di zuɣu bi gbubi la takara nima n karimda ka bi bɔbi bɔbisi liiga yaayɛ kabi ye liiga yinsi.